Kasolo kemwisitu kesi balanga bati napulu kali mwisitu kalolelele gumukono gumwinyelezi

inzuhi ilihuyima ubwitsi butokota huhwama mubumuli itsye holemu ubuhi ee inzuhi ilihungaki ili mubumuli yiwunilemo iliho inuna ubwitsi butokota itsye holemo bubuhi

Uh Na'boone babana ba'bili be'khana ni ndika bamakhwama kametsi musidomolo baboyele khugali, khundika umwana umutini alikhusindikha, awambile uwenyuma umukhulu a'ambile indika khusidomolo ali khuwelekhesa

Umulebe iyuno ali ni shi shuma shewe ishisaala bisaala mushibila mushitsaka wakhalile kaale bilala bona agana kubezamo zimbaawo.

ano iliyo basani bali basesaba bali mulibasilo lyabwe bali musafu basani bali musafu bali mulibasilo lyabwe lye kamadinisa atwela nikimilyango

Umusakhulu yuno aaa alimutsinwa nabi umusinde wewe alikhumusindikhila khukagali amuyila mulikangilo ni baa batsinwa babandi nabo baliyo ni bugali ni tsimotokha bekhale mushisaala.

babandu bano bafundi bali khukhwombekha inzu iyegorofaa bona balikhebakyianikha hmm.

Khayu kano khakale akhigale mpawo umuntu wade mudwena uliwo da. Ibonekana bosi ango bawuya bawawo.

Basaani bano bataru bali khabagenda mwiswa mwiswa mwene mu balinga batsa khupima liswa mulimo ni tsitsolo tsibili.

Ano naboone namunyu kitaru kyebotokhelele emboko, imboko yambonekhanile nga indwale, ah namunyu kikana khukirekura kikilye eh.

Inzukhi ndi ili musimuli isindi ili kheyima butokota bulimo namwe bunulu bulimo irusemo itse ikholemo bubikho obata isalise simuli isho.

umusani yuno waboyele kamatore kahabi hundika niwanamundu wabotohelele ali hwiyanga busa niwe motoha wemihile wo naye ali iyanga

umulebe yuno ali huhakombe hushuma shewe sikalimagezi aliho aminaka akwarire isawa indayi ee nihagilasi hewe mbo amahunywa kametsi aliho ni byali ali hwiyika

Umulebe yuno aaa wahambile wemile wahambile isimu yewe inga isi imambile eyi alikho akola chimilimo chewe isimu ya smart